Sino sili siriimba sibofu, ilimo libusanilo lye tsimotokha tsingali, alibusanilo lye tsimotakha tsingali iliwo lwatayi iliwo tsinzu, tsigorofa, yabayo ni kimilongoti, yabawo ni tsingingi lwatayi, anzye abonekhile kumuusi ela kafumbi kalikho mungaki mafwiti.

Babana babili uwekhana ni uwesoleli basudile gameetsi khu gaari bagaboyelekho umusoleleli khasindikha i'gaari umukhana khamuyedakho inyuma, gimipila gyesi basudile gyabonekhane gimikyaafu lugali hesi khababirila lugudo lulikho gumutaro ela gwabonekhele gubakhasile.

Kametsi ke'nyanza kaliwo nenga kamachafu, ametsi a'ndulo bemisilewo lilyaato bapangakakho butimba buroba tsi'ngeni, umusaani uyo wemile awo wabonekhane nga ali ni byesi khangoona ne e'ngile mumetsi ni lilyaato

Kuno kuli kumukunda kwe kamayindi, kamayindi kano kamamiliyu kasili ni kamasafu ka green, kamayindi kano kasili kamana ela kumukunda bakwaaka bulayi, yabonekhane nga bisela bye kumusi

Umugelema weboyele ileesu wamemele umwana khumugongo wasudile litoore khumurwe amala werelekho liru khubimba bunini bukhagwe khungubo yewe ta, wemile mumugunda gwega matoore ali ni bindu bindi byesi ahambile mukhono.

Luwande lwe kametsi nenga kametsi sikhakabonekha ta ne kamato kaliwo kamakali kesi bemisa khumuyekhe, lwatayi tsiliyo tsi'nzu tsesi bombekha tsingali tsibonekha bulayi amala yabawo ni lukongo lulikakho bunyaasi ni kimitaro

Sirimba, Sirimba sino silimo tsinzu tsye gorofa ni tsi Khali tsye gorofa ta, tsifura bukali tsi'wanga ela batsibimbila kamabaati kamabesemu ni ka green, ah musirimba muno ilimo lugudo lulikho tsimotookha ni bisaala bilimo bikali, lwotayi tsingingi khatsibonekha, bisela bye kumusi

Ikhisi namwe khasolo khe linambo nga khemile musiru, isi khemile bunyaasi buliwo bukali,

Ano bakelema bali babili umulala wetyukhile tsikhu khumurwe wamemele omwana khumukongo, wa'ambile mwana ukundi kumukhono, amala umukelema ukundi wasutile i'bindu musikapu lwatayi ilikayo bisaala bikali , bisela byabonekhane bye'angoloobe

Ano bakelema bataru babonekhele bakhanakho bama i'lutsi ela betyukhile kametsi khumurwe, umulala wetyukhile kupila kuboofu wa'ambile ni khapila khafwiti khawaanga mukhono ukundi kametsi wakasutile mukuchupa ukundi wasutile khapila kha litre kumi khababirira khulugudo lwa maramu

Umwana uwesoreri nga ama khwayisa tsikhaafu a'ntse abonekhele buli ukhwilabula ela luwande olu kamatore kaliyo ni luwande olu bisaala biliyo tsi'nzu tsya bonekhele lwatayi

Umusaani wabonekhele nga engineer we'byekamasanyalazi ali ni byesi khakhola khwitikiyi, wakwarile i'kofila i'mbes... iya yellow ni saati ni tsigloove mukhono ni sawa khumukhono ni tsigaluvindi khumoni

Umwana umufiti uwekhana ukwarire siteteyi sibesemu wareremo i'skirt imali wemile isi bakulisila kamanda ela kamanda bakapangile lwatayi khu khasawu bemisilewo kha stool, abandu babandi bekhaale khwidukha atayi